Omusaadha ayemeraire kwiibaale, omusaadha ono muzungu ayambaire esooti era yagema omwiigo mungalo dhe eibaale lino liri munhandha era nga obusapatubwe bwiirugavu.

Endhuki dhegemye mubikunso, ebikunsu bino biri bibiri era nga ghaligho edhindhi edhirisala okuva mukikunsu ekindhi okwira mukidhi kumbali ghaligho obusubi obuli mulangi ya kiragala.

Ekizimbe kino kighanvu era nga kiri mulangi endheru kyabaku amadhinisa ga bbululu emberi ghe kyo ghaligho amaato mangi era nga einhuma eriyo olusozi olughanvu oluliku emiti.

Omusaadha musanhufu, omusaadha ono ayemeleire era nga alina saati ndheru yaba nh'enkofiira, mu ngalo dhe mulimu obuntu bwagemye era nga ali kyanga obuntu busatu n'engalo dhe eibiri.

Enhandha ngazi era eriyo omuti oguli mu nnhandha muno. Ku muti kuno kuliku akanonhi ake meraire ku era nga embeera eyo bwiire eraga nga buzibye.

Emigugha ginho bagizingire nga emigugha ginho gya langi ibiri ghaligho emigugha egili mu langi eri oti kilagala ghabayo emigugha egindhi egili mu langi endheru yeru.

Ennhimilo ya dhuuma eno nnhenhe era nga bagyawulamu ghabiri, ekigyawula luguudo era nga oluguudo luno lwerufu, dhuuma mughanvu era mukulu era atandiise okumulika

Ensolo dhiri mumaadhi, ensolo dhino dhighera ku oti itanu era nga dhiri mulangi ya kisitaka dhiraga nga dhiri kughuga mumaadhi era nga dhiri kunhumirwa.

Omughala omuto ayemereire einhuma gho omughala onho ghaligho amanda ghabagho akatebe kumbali era nga einhuma gha manda ago, eriyo abasaadha babiri abatyaime ku bbenkii nho mulenzi omuto alitambula emberi ghaibwe.

Ekibuga kinho kilimu ebizimbe ebigheraku. Ebizimbe ebisinga mu kibuga munho bya kalina, era nga ghaligho nh'oluguudo. Oluguudo lunho luliku amamotoka mangi inho era nga ekibuga kilimu emiti kyabaaku nh'olusozi kumbali.